Abantwana besikolo, basesikolweni begqoke izembatho zokufunda .Ezinye ngeziyikhakhi ,ezinye ngeziluhlaza okuphose kube njenge sibhakabhaka. Bekhanya bebhala befunda.

Endaweni yokufundela abantwana abancane, sibona ngokuyizitulo ezincane lama tafula amancuncuncu lamakhalazi lembala eminengi ececisiweyo kulokuthi bafundiswa imhlobo yembala etshiyeneyo. Befundiswe lokuthi izinto zime njani befundela kuleyi imfunda indlu yokufundela.

Amajaha agqoke izembatho zokusebenza eziluhlaza okwesibhakabhaka mbijana. Besebenza befaka amathayili ezikolweni besebenza besezikolweni befaka amathayili

Abantu abaseskolo befundela ukuthunga izembatho. Bagqoke bagqoke okufananayo kutshengiswa ukuthi mhlawumbe base basezfundweni ezifananayo bonke.

Abantwana abadlala ezenguqu emfundankulu esekhondari begqoke imbala ebomvu leluhlaza bekhanya bemile sebeqede ukudlala kumbe bayaqalisa. Kukhanya ngamaqembu amabili awenguqu.

Umntwana ongumfana uphakathi kwemota ubhabhule isikhwama samabhuku okuya esikolweni.

Kukhanya engazathi yiblock lokufundela abantwana esikolweni, elikhanya lilitsha lilombala opendwe katsha, amafasitela akhona aluhlazanyana okwesibhakabhaka. Sibona kulobuciko obuthile.

Imibheda egadeneyo engabe mhlawumbe itholakala ezikolweni kumbe kuma community center kodwa imbheda egadeneyo iyabonakala eyendlulwe kahle.